Paɣiba n-zaya bɛ zala ŋariŋ gbini ka dabba maa shɛba be ŋariŋ ni. Paɣiba maa zanzami ka yino gbibi gbambila. Gbambila shɛli din nyɛ nuɣiso la ka zahim be dinni. Gbambihi maa shɛŋa zami ka gbambihi shɛŋa din nyɛ nuɣiso maa zahim palila di yini ka gbambil' shɛli nyɛ zaɣ' vakahili ka paɣiba maa puuni so yɛla liiga piɛlli ka bɔbi bɔb' ʒee.

Paɣaba ata n ʒɛya ka binwola piɛ n giliba paɣa yino maa o bobla bob sabinli ka yɛ liiga sabinli ka paɣa yino bob bob sabinli ka yɛ liiga nuɣso ka binwola piɛ n gilo binwola maa kodu biɛ dinni ka mongu biɛ dinni ka kodu biɛ dinni ka Alaafee biɛ dinni ka giriin pɛpɛ biɛ dinni ka binwola maa zooya pam wotamilo gba biɛ dinni ka binwola maa shɛli bɛ tahali ni leemu

Kuɣisi ayi n ʒi duu ka di feya pam pa di zuɣu kuɣi di ayi maa sunsuuni teebuli nʒaya ka di zuɣu saa nyɛ glass duumaa tiŋgbani zaɣi piɛli duu maa zuɣusaa pɛɛntila zaɣi piɛli ka bolipu pɛla be dini

Dabbaayɔbu ni Paɣabaata n ʒi bɛ kuɣusi zuɣu ka pɛ n gili li teebuli yinga do so ŋun ʒi sunsuuni maa nyaaŋa o zuɣu saa anfooni n tabi ya ka koɣali zaɣdozim Paɣaba maa puuni yino yela liiga vakaɣali ka zaŋ o nuhi laɣim taba.

Duu puuni. ka kuɣisi za nzaya. kuɣisi maa. nyɛla kala. sabila. ka di kuna. ka. anfooni tabtabya. anfooni maa zuɣu. daa dama shaŋani. duu maa. dikpuna. di pɛɛntila. pɛɛnta muɣusigu. ka duu maa. zuɣu saa pɛɛnti zaɣpelli.

Paɣaba ni dabba n zaya paɣaba maa puuni so pamla o zuɣu dabba maa shɛba gba sola jinjɛm sabinli do so ʒeya ka nyaɣi baagi sabinli baagi shɛŋa din bɛ di puuni maa zaɣi ʒee bɛ din ni ka zaɣi sabila gba bɛni.

Kom n ʒɛya ka shiipi nim piɛ piɛ n gilli ka tihi piɛ piɛ n gilli tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣa shiip nim maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka di ʒɛ kom nangbani kpansi

Sarati n niŋ moto mini chɛchɛ sarati ka paɣa maa gbubi bipuɣunbila ka kuhura ka so mii kuriya ka nyɛ doo ka yɛ liiga dozim ka shikuru bihi lɛbi bi nyaangi birina ka nyaɣa baaji nima ka pam bi zuɣuri ka yɛ liiga dozim ka doo gbubi nuchɛ baŋa n ŋmaariba moto maa domi ka chɛchɛ maa gba doya

Niraba anii n bɛ tampima ni niraba anii maa mii so kurimi ka gbubi soobuli ka kpalansi ayi ʒɛya ka mashin tam kpalaŋ yinga zuɣu niraba maa puuni shab yɛla liiga vakaɣali ka so yɛ liiga dozim ka so yɛ liiga sabinli tampima maa nyaanga tihi n sansaya ka tihi maa mii vari maa nyɛ vakaɣali ka tampima maa zooi pam ka koma bɛ di puuni

Jaara n ʒɛya ka bolfu nim bɛ dinni ka nyo bolfu nim maa nyaanga dikpuna maa peentila peenta sabila ka baanjira ʒɛya ka peenti peenta piɛlli ka koba ʒɛya ka gba peenti peenta piɛlli ka jaara maa puuni ka di tingbani maa nyɛ zaɣ sabinli ka din ʒɛ di puuni maa gba peenti peenta piɛlli

Paɣaba ayi nʒɛya yinɔ yela liiga ka so turaza zaɣi piɛli bɛ tooni pain n tam daangi zuɣu ka buɣum be daangi maa ni pain maa puuni kawana n beni ɔ ni dirigu paɣi saribili maa yela liiga nuɣuso ka zaŋ gabi n vuli ɔ nyiŋgolini.

Yili titali n ʒiya n nyɛ bulookiyili di tooni dakanda m pa dari zuɣu doo za nimaani ka ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli bia n ʒi o tooni ka ye liiga ʒee.

Binwala nzaya . binwala. kadi pɛmpɛ binwala maa puuni kodu bɛni ka bulumbuɣu ka gonda bɛni kabɛzaŋ binwala maa sha ŋa n niŋ n yili yili binwala. maa. kodu maa nyala. dozim ka gonda maa nye vakahali kabinwala maa zoo pam,n bɛ. nimaani ka kodu maa. shɛli bɛ yaɣili. n ŋɔ ka shɛŋa bɛ sun suuni

Paɣa n dabiya. paɣa maa nyɛla paɣa ʒɛɛ, ka Dagban zi pilit ka di pɛn pɛ ka shaŋa nyɛ pɔndi, ka shaŋa bɛ ɔ nyaaŋa ka nyɛ bɛn yara ka paɣa maa dabiya ka bɔbi bɔbga. ka zaŋ nyiŋgo korigu n ye ɔ nyiŋgolini, ka saafe nim be di puuni paɣa maa yela chinchini liiga waɣinli.

Do' titali m-puli ʒi buŋa zuɣu ka pili zipil' sabilinli ka piri namda sabilinli ka ye liiga piɛlli ka gbibi kpaa o nuzaa. Buŋa maa chanimi buŋa maa nyaaŋga kuɣa n-dɔya ka nyɛ kuɣ' piɛla. Buŋa maa luɣili zuɣu fulaawaasi n-dɔya ka nyɛ zaɣ' vakahili.

Paɣasara n pɛ laain ka ye nyiŋgo koriti ka zaŋ nyiŋgo koriti maa shaŋa n piri bɛzuɣuri. bɛ yaala bɛnɔya ka shabi pɔbi bɛ nina bihi ʒila bɛ nyaaŋa ka taapooli gba ʒɛ bɛ nyaaŋa ka nyɛ kala ʒɛɛ ka di kuriti nyɛ zaɣi sabila

Naa n ʒi kuɣu zuɣu. ka bini pa ɔ tooni. ka ɔye nyiŋgo koligu , din nyɛ zaɣidɔzim. ka zaŋ piri ɔ nuhi ni. ka di nyɛ zaɣidɔzim. ka kpa ninkpara. ka bi ye liiga ka lee so chinchini.

Nirba n zaya. nirimaa. nyala. paɣiba mini dabba ka yino boori kom bahiri so ka opaɣri onuu kapɔbi nangban pɔbrigu ka yɛ nyingo kpɛrigu ka yino mi gba Kpabi biya ka gba pɔbi man gban pobirigu ka yino pa moto zuɣu kapɔbi nangban pɔbrigu ka yɛ liiga shɛli din nyɛ vɔkahili ka doo mini paɣa zaya bi nyaanga ka tihi san saya ka tihimaa vari maa nyɛ vakahili

Paɣiba m-beni paɣiba maa shɛba ʒimi ka bɛ shɛba dabiya. Paɣiba maa shɛba larimi ka shɛba gbibi ŋmana. Ban gbibi ŋmana maa nyɛla bɛ niriba ayi. Ŋmana maa puuni bimpiɛla beni. Paɣiba maa shɛba pamla bɛ zuɣiri ka bɛ shɛba bi pam. Bɛ zaa yɛla nyiŋgokɔriti. Paɣiba maa sunsuuni so ʒimi.

sarati n-niŋ sarati maa loori karili maa di nyɛla kaago loori ka din wurim zaa ka loori bila gba wurim ka do tiŋa ka niriba ʒɛnʒɛya niriba maa zooya pam sbɛba ʒɛmi bɛ nyaaŋa ka tia saya tia maa vari maa nyɛla va' kahili ka so mi ʒiya ka ye liiga nuɣisibu n-so jinjam nuɣisibu ka so ye liiga sabilinli n-so jimjam sabilinli

Dabi ayi ni paɣa n zaya, paɣa maa. yela liiga sabinli, ka kpa tikpri piɛli, ka doso ye liiga sabinli ka liiga puuni ka zaɣi piɛli beni, ka ɔgbubi mic ɔnuzaa nuuŋɔ puuni,

Paɣiba anahi n-ʒia ka do' yino pahi bɛ puuni. Paɣiba maa puuni yino nyɛla ŋun ye liiga sabilinli ka nyili o nyina ka doo maa gba nyɛ ŋun lihiri o nuzaa polo. Paɣiba maa so nyɛla ŋun ʒi tooni ka gba nyili o nyina ka takar' piɛla pampa o tooni.

Kom n dɔya ka dɔso ba moto n be di tooni, ka pili helment, paɣisɔ gba zirila tahili ka bɔbi bɔb dozim. kaso gba zi tahili ka rɔba. pili. varanda beni ka tam piɛli be dini , tanzɛɛ gba nyɛla din be dini ka do' sɔ ye bini ka pil zipiligu.

Dabi ata nʒɛ kpe ŋɔ n wari waa.ka shabi ʒɛya ka ʒiya n ŋmeri tim pana. ban wari waa maa puuni yinɔ pala ɔzuɣu. ka so jinjam sabinli ,din suundani ŋɔ gba sola jinjam sabinli. bɛ niribi ata zaa bi piri namda nima.

Paɣaba ni dabba. nwari waa paɣibi maa yela liiga sabila kadabi maa shabi ye chinchina liiga . dabi maa niribi ata yela chinchini yaayi. paɣa so gba be bɛ tooni maa ka ye bɛ chinchini maa kala maa noo. paɣa yinɔ kpala ninkpara bɛ puuni.

Paɣa ni doo ni bɛ bihi ata n be duu , bɛ ʒila garɔ zuɣu, garɔ maa pɛɛntila pɛɛnta piɛli, ka dikpuna maa gba pɛɛnti pɛɛnta piɛli, paɣa maa gbubi la bihi ayi, ka doo maa gbubi biyinɔ, ka bisɔ ŋun be doo maa nuuni maa nyili ɔ nyina.

Palli zuɣu m-bɔŋɔ ka katayuyanima sa n-saya takayuyanima maa shɛŋa nyɛla zaɣ'dozim zaɣ'piɛlli ni zaɣ'ʒee palli mi zuɣu loorinima nyɛla din chana loorinima maa shɛŋa nyɛla zaɣ'ʒee zaɣ'piɛlli ka jirambiisanima gba nyɛ din ʒe di ni.

Gban piɛla n ʒɛya paɣa mini doo ka paɣa maa gbubi biya bii maa yela suweta suweta din nyɛ zaɣi piɛli ka piri namdi muna kaso jinjam din nyɛ muɣisigu gban piɛla maa bi pilila kuŋtu doo mini paɣa ka baa ʒɛ bi gbuni bi ʒɛla lɔɔri gbuni ka lɔɔri maa koba nyɛ zaɣi sabinli ka di zuɣu saa nyɛ zaɣi sabinli.

Paɣa m-baɣili bipuɣinsi ayi cheche. Paɣa maa ʒirila piɛɣu ka baɣili yino nyaaŋga m-baɣili yino tooni. Bipuɣinsi ayi maa bɛ so bi bɔbi bɔbiga ka cheche maa nyaaŋga ka o lo dari pa. Cheche maa tooni malila piɛɣu ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka paɣa maa bi ye liiga ka zaŋ chinchini so o nyɔɣu ni ka bɛ za vari gbini ka tia za m-baɣi li. Tia maa vari maa nyɛla vakahili.

Bin dirigu n be lasabinlini. bɔrade gala paya aleefu, gala maa nyɛla gali pala di ba yi. ka paya maa mŋahi mŋahi n be laa maa puuni, aleefu maa gabila zahim, ni tomantoonsi ni kpa ʒɛɣu.

Paɣa ba ayi ni daba ayi n ʒi kuɣisi zuɣu do yi nyɛ kpala ninkpara , ka ye liiga ʒɛɛ ka so jin jam piɛli. ka piri namda, ka gbubi kundi ɔ nuzaa bɔɣini, ka ye liiga sabinli

Paɣiba nziya n wari waa ka alaafee tuma yilinima zi dini ka ye di liiga di liiga maa di nyala vakahili kadi nyingoli koɣli zaɣpɛli .ka paɣba ayimaa wari wahi maa. ka niŋ yari niŋ bi naba ni kasheli bɛ nuhi ni nibi nucheeni kabi nyaaŋa ka paɣ' zaya kapili zipili sabinli ka ye liiga sabinli

Niraba ayi n ʒiya bi nyɛla dabba ka yino ʒiya ka yino ʒɛya ŋun ʒɛ zuɣusaa ŋo pilila zuɣu kolikoli ka di mali woliɣa ka o kpa ninkpara ka ga wooch bi nyaangi maa foto nim yiliya foto nim maa ninvuɣu yino nyɛla foto ka niraba ayilaɣam bɛ foto yinni

Karimba. nzaya, bilakbɔd gbuni kabi hi zanziya. yino shɛla. onua ka bihi ayi. ye liiga piɛlli ka karimba tiri onua n zaŋ ti ŋun wuɣi. onuu maa. shab zi o nyaaŋa. kabu ku pa. layi maa zuɣu

Bindirigu m-be laa ni ka zahima be di puuni ka gal' piɛla dibaata beni ka kpukpalikpaam beni. Bɔraade maa di nyɛla dibaanahi laasabu ka shɛli ŋmaagi ka laa maa nyɛ la' sabilinli n-tam teebuli zuɣu ka teebuli maa zala tiŋa ka ti tam di zuɣu.

Paɣiba anahi n-kuriya n-wari waa. Yino sɔla chinchin' piɛlli o shee zuɣu ka yino zaŋ chinchin' piɛlli pa o nyiŋgoli zuɣu. Bɛ zaa bɔbila bɔb' piɛla bɛ zuɣiri ni ka bɛ zaa lahi ye nyiŋgokɔriti bɛ nyiŋgoya ni ka kurikuriya wari waa.

Niraba anahi n kuriya ni bi tooi kom yino maa gbubila tahali ka zaŋ fim ka yino gbubi bokati piɛlli ka yino gbubi kurigu boɣati ŋun gbubi kurigu boɣati maa o yɛla suyeeta ka di mali zipiligu ka so mii ŋun kuri baɣa o ŋo ka o mii pili zipiligu ka gbubi boɣati din nyɛ nuɣso ni bi zaa kuri kom maa gbuni ni bi tooi kom maa kom maa mii ko titali n nyɛli ka bi zaa kuriya bi niraba ata ŋo mii bi pili zipiliti

Kuɣu n jab taba. zɛ duuni. kuɣumaa nyɛla kala vakahili ka di nuzaa pɔlɔ ka fulawes zɛya. ka gba nyɛ vakahili dikpuna maa pɛɛntila pɛɛnta piɛli , dikpunamaami. ka anfɔɔni tabtabiya an fɔɔni kara maa zuɣu jangbuni n paya.

Sooja paɣiba n-diɛmda ka gbibi gabiga foora. Niriba ayi lumi do tiŋa gba. Bɛ zaa yɛla vakahili. Bɛ luɣili zuɣu soojanima ayi n-zaya ka pili zipil' ʒee ka di bɔɣu gba kpɔɣili zaɣ' ʒee.

Paɣa ni doo n ʒiya ka lara kbii ʒi bi sun suuni, n lihiri bɔkati bɛ tooni, bɛ nyaaŋa flawese n tamya, kala piɛli, kala ʒɛɛ kala nuɣusɔ, ka di be di puuni, bɛ tooni beni n baɣi, paɣa maa.

Daani ka paɣa bari cheche .cheche maa bin yɛra bɛla ditoonni ka ye. zaɣ' zahi ka paɣimaa yɛ. liiga sabinli kapili zipili sabinli kalɔ kpalaŋ pa paɣi maa. nyaaŋa niribi dɔlɔmi ka tihi sa bi nyaaŋa tihimaa vari maa vakahali . kaso bɛ otooni

Paɣibi nzi kuɣisi zuɣu yinɔ kpala ninkpara ka yinɔ yaagi ɔnɔli ŋun ye liiga dɔzim ŋɔ nyaaŋa, sɔ zimi ka gbuligi ɔ nyingoli n gbihira paɣibi maa shabi zaŋla baaji nima. m pampa bi naba zuɣu baaji maa shaŋa n nyɛ zaɣi sabinli ni zaɣi dɔ zim.

Paɣaba n bɛ daani ka boraadɛ nim paya ka naanzuu panpaya ka alibarisa paya paɣaba maa so yɛla liiga piɛlli ka buɣu bia ka so chinchini vakaɣali ka so so jinjisabinli ka kpabi bia ka yɛ liiga piɛlli ka paɣaba maa puuni ka so lɛbi biri ka alibarisa nim maa paya ka katawiya nim biɛni ka nyɛ zaɣ sabila

Bihi n zaya bɛzɛla tarata. lɔɣu gbuni .bihiayɔpɔin n nyɛ ba paɣiba anahi. dabba ata. paɣb maa puuni so pala sarga. kasomi yɛ liiga mini di chin chini kabob bobga kadab maa puuni kaso yɛ nyingo kukorigu kadi nyɛ zaɣ' piɛlli kaoso jinjam nuɣso

Niriba m-be tampima ni ka tampima maa ni ka kom bembe di puuni. Niriba maa zooya pam ka painnima zaya ka gbambihi zaya. Gbambihi maa dibaayi nyɛla vakahili ka yini nyɛ zaɣ' ʒee ka mɔri be di nyaaŋga ka niriba maa zoogi. Shɛba nyɛla nuɣiso ka shɛba zanzaya ka shɛba kuriya.

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga ʒɛ teebuli maa loŋni ni di luŋa ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu ka suu gba paya ka gbambili tamya ka chɛrigi pa dizuɣu ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu tamya paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ liiga waɣanli liiga maa chinchin maa di bobgi ka o bobi ka ʒi dikpuna nyaanga

Ziliji. n bɛ palli. zuɣu chana kanirib palɔ niriba maa shab bɛla. zuɣu saa, ka wuɣi bi nuhi. kashab zinzi o tooni ka shab zinzi kpaŋa oi laati poɔli bɛla. ziliji. maa. nu' zaa pɔlo

Niriba ata nzaya. ka niriba ata maa ka yinɔ gbubi kpaŋ ka niriba. ayi mi laɣim gbubi. kpaŋ. bi n. nyɛ niriba ata maa yinɔ. yela liiga dozim kadi koɣili nuɣsugu di nyin goli ni ni di bɔɣrini. niribi maa puuni. yinɔ pilla zupiligu kabi zɛ. tanpima maani tanpima maa nyaaŋ a. tihi san sala dini tihimaa vari maa zaa nyala va kahili ka kodu tii gabi. dini ka kɔma. benbeni.

Paɣi n kuriya kagbub tahi pɔŋ onuzaani ka tahipɔŋ maa puuni bin dira m-be tahibihini. bindira maa tahibihi maa mi di kul shab shsbiya ka ɔyihi yiŋga n mali tiri bipuɣin bila paɣiso ŋun kuriya maa yela liiga piɛli kapili zipili sabinli ka pam o zuɣu.

Paɣaba n ʒanʒaya. ka ye chinchina liiga. so m-pahila biya ka pam ɔ zuɣu. nyaaŋa so bɔbla bɔbi piɛli. paɣa so ye liiga ka zaɣi vakahili ni zaɣi muɣisigu nizaɣiʒɛhi be di puuni.

Doo n ʒɛya ka yɛ liiga mini di jinjɛm di nyɛla chinchin liiga ka o yɛ shɛli gbunni ka di nyɛ zaɣ dozim ka o zaŋ shɛli pa o boɣu ka di nyɛ zaɣ dozim ka o piri namdi ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka kpa ninkpara ka pili zipiligu din nyɛ woliɣi la ka kolba nim tamtam taba n ʒɛ n baɣa o

Tampima n-za zaya ka bɛ me bulooku ya niŋ dini taapooli gba lomi ʒe dini ka bɛ lo layi ka paɣi chinchina m-pa pa di zuɣu taapooli maa puuni nyɛla kala ʒee ni kala piɛlli.

Daani ka biizi pɛɣu ka bin yɛra bɛ di puuni ka o gbubi fiili ka yɛ liiga din nyɛ nuɣsugula. liiga nuɣsub maa tooni diniŋla zaɣpɛli. kanuɣsib maa gabi dini ka oso jinjam. sabinli. ka paɣa Kpab biya n-doli. o nyaaŋa . kaso zɛ oluɣli zuɣu ka nyaɣi baaji ka yɛ liiga piɛlli. ka so bɛ tooni ka yɛ liiga zee ka liiga piɛla gabi dini

Shikurubihi ni karimba m pe n gili tankpaɣu shikurubihi maa ni puuni yino dabimi ka ye liiga ʒee ka di kɔɣili zaɣpiɛlli shikurubihi maa puuni yino gba yela liiga dozim ka zaɣpiɛlli gabi di puuni.

Paɣiba n-chana ka kpabi bihi. Bɛ ni kpabi bihi maa yino maa yɛla liiga dozim ka gbibi takayua ka ʒiri kpalaŋa ka yino mi ʒi loba bɔɣiti. Ŋun ʒiri loba bɔɣiti maa o bɔbila bɔb' ʒee ka ye liiga waɣinli zaɣ' ʒee ka piri namda piɛlli ka yino maa mi gbibi kpalaŋa ka zaŋ chinchini ʒee n-kpabi bia.

Gban piɛli n zi karim. zɔŋni. n laɣim bihi zili. bihi maa. puuni. yino.zi la. gban piɛli. maa. tooni, n ye. liiga. sabinli ka nuɣisigu. gabi dini. ka liiga maa, nyingoli. koɣili. zaɣ' zee ka bipuɣinbili ziya. ka ye liiga. bɔɣi waɣila ka nyaɣi. baaji. sabinli. ɔ bi bɔbi bɔbiga, ka pam ɔzuɣu. ka silimiingi maa. laɣim. ɔnuhi taba.

Doo n-ʒe dundoli ni ka dundoli maa punu maa nyɛ zaɣ'tankpaɣu o nudirigu polo binyɛra nyɛla din za n-zaya duu maa dundoli ni tiŋa kala shɛŋa din beni nyɛla zaɣ'piɛlli ni zaɣ'tankpaɣu doo maa yela liiga puuni zaɣ'piɛlli.

Namda nim n shɛbi shɛbiya namda nim maa di zooya pam paɣaba namda nim noli n nyɛli di nyaanga dabba namda nim biɛni mi ka katawiya ʒɛya ka nyɛ zaɣ dozim ka tana dondoya namda nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim

Paɣa ʒee ŋɔ yaai la o naba ni o ŋme bolli piɛlli din gabi zaɣʒehi o nyaaŋa paɣa so zami ka gbubi nuche baŋa n wuɣu o nuwa o luɣuli zuɣu paɣa n zaya ka wuɣu o boɣu ka ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli.

Doo n-zaya ka ye liiga sabinli ka kpa ninkpara o liiga maa puuni zaɣ'piɛlli bela di ni ka lihirila Anfooni shɛŋa din za n-zaya anfooni maa puuni bihi m-pe ʒiya ka shɛba zaya bihi ayi nyɛla ban ye liiga piɛlli anfooni maa puuni ka so za miya n-lo o shee ka so jinjam sabinli ka gba ye liiga piɛlli.

Paɣiba m-be daa ni ka paɣiba maa puuni so ye liiga dozim ka di daaziifu nyɛ kala taŋkpaɣu. Daa maa puuni chinchina yiliyilimi ka paɣa so za chinchina maa gbini nuzaa polo ka ye chinchini liiga ka so be sunsuuni kanna ka ʒi binyɛra ka ye liiga waɣinli ka piri sɔɣishin sabilinli.

Gban piɛla. n laɣim n ziya. bi nyela. gban piɛla anahi. bizaa bi. bɔb bɔbisi, kapɛɣu za bi tooni. ka kamantoonsi bɛ dini. kabi zaŋ dali bihi. zali bi tooni. ka gbubi suwa. n pii kamantoonsi maa, n ŋmahiri niŋdi di puu ni ka yino maa. yela liiga sabinli, ka di bɔɣiri. zaɣ' pɛla ka di luɣlini nye zaɣzehi ka. ozi luɣu din. nya. va kahili la zuɣu, ka zen naɣ' vari.

Bibihi ni ninkura m-be duu ka timpana gba be din ni bi so nyɛla ŋun ye liiga ʒee ka wuɣi o nuhi dibaayi ni o ŋmɛ timpana maa duu maa puuni kala shɛŋa din beni nyɛla zaɣ'dozim zaɣ'piɛlli zaɣ'nuɣuso ni zaɣ'sabinli.

Paɣiba ni dabba n-zaya ka shɛba ʒiya do'yino nyɛla ŋun ʒe zuɣusaa paɣa so nyɛla ŋun ye liiga sabinli ka gbubi alikalimi n-sabira ka yino nyɛ ŋun kpa ninkpara.

Doo. mbari motɔ. n doli palli kalo biwala n pa ka shɛli be o tooni. binwala maa nyela. va kahili. doo. maa nudirigu maa lɔranim. zami loori biliŋɔ maa. di nyala. vakahili. ka dim paya. nyɛ. zaɣ' zee. kadim. paya zaɣ' piɛlli. doo maa. nuzaa. loori maa zaɣi. sabinli. n. nyɛli. ka ɔ doli palli maa.